Ature man tye maleng kun tye ki rangi mapadi padi i kom kic ma maro ature tye iye kun tye ka cwiyo pig ature inge ature man waneno jami nubedo alumalum.

Inam man tye i iye umak rec magitye ka cero yeya kun gingolo tye pii ka giwoto ki mako rec iloka ca itung nam man ma tye ki bunga yadi ma kingi ocule niting

Lutini gitye ka tuku ngat acel ojobo kabir ma cing mukene kiketo i wi lawote kun cing mukene tye ki i tere.

Laco man tye ma ocung iteng kulo ma tye odog godi madongo kun en ocung ma omako tal komo nyo odo komo got man tye macol col dok piine tye ma pe nen dwong tutwal.

Kagwoko jami me nipo man tye ki kwai jami madwong mapat pat wa ki tic mapat pat bene watye ki adungu me cing matino watye ki cal makimwono i kor ot watye ki adungu makingabo ki kor ot ki mukene madwong.

Ngat man tye ma oketo otwongo lacenne i cuboria kun woto ki yero mubale ki iye ka keto tenge cen.

Cente man aye cente man aye ot ma doro lim I Uganda guyubo kun konyo kit me will ki cat tye ki alip apar, tye ki alip acel, tye ki alip pyer aryo, watye ki cente alip abic ma konyo kit me cat ki wil ilobo man.

I dog nam man tye ki kwai langol pii mapadipadi ma gumette i met i dog kulu man kun loka tung ca waneno got tye ma ocung ki yadi tye ma ocung acel acel i kine.

Gang kwan ma watye ki odi ma kigedo i layin kun odi man bati ma kiketo i wigi tye rangi ma kwa, dye kal tye malac yen tye ma kipito i dye kal woko dok yo tye ma kiyubo ka kipito iye atura me nyuto dye kal.